Bunti bant bu sokola ñi def ci ay deséé wér ko ci tabul.

Buteeli diw, bu weekh, am lu yolet, am bindi yu weekh, bindi yu nyuul, bindi yu oraas, ak lu yolet.

Naari pa yu anda kena ki sol xaftan bu wertax wertax bu nyorot sol tubai bu buluak mbaxana bu weex tiye naari xale si loxomi xale bu goor bi sol mbubu bu bulu am lu weex ak tubai bu bulu xale bu jigeen bi sol roba bu gata bu weex am lu sxingum bene pa bi sol yere bu bulu ak mbaxana bu bulu am waxabane bu tog sen kaw sol mbubu bu weex ak tubai bu xonxa ak benen xale bu neka sen ganaw.

Peeri long long, bu menii nyaari doomi ananas, suuf gi am peri weekh ak oraans, si kaw gi am aye peri werta.

Xalèh gigeen bu watu kawarr ngi kom kawarru gór. Kolour kawarr ngi kolour bu ruus redd ci kawarr ngi ñaari redd yu wèèx.

Gaal bu nekuh si birr ndox nyu couleur ku drapor ri gambie xhong khu bulah wekh werta aye garap bi mango di fenye si kanaw mu yepp aye ganih tubab ak aye nit yu nyul ak mungi am aye toguh

Pééri lonlon yu am ay per yu ñuul am lu wèèx .

Buntu tasèkai xibar bi di Standard mo fasal ci xatam bu njak kanamu ki di general Bojang def ci ay bindi yu xonxu neh GAP ñoo waneh general Lamin Bojang mu nekka sèèn njit.

Berembi daalo kai bu yangi am ay photur yu wertah yuun woraleh si tabuli weer taal ay lampa yu bari ak palanterr nyu painturr ko painturr bu weex ak ay folor yu ramalante si kaw.

Shampoo sangu kai bu nekah guttu bu wekh am flour yu singum ak binduh yu singum am ndopuh lu nyul am lukhu nit tuko teyeh.

Buntu keur, bu weekh am lu nyuul, ak miiri bu weekh am aye fuloor si kawam, fuloori am lu werta ak lu ruus, ak keuti etaas bu neteh, am lu weekh.

Aye gani tubaab, yu took si seen aye toogu, tek seen biteeli sangara, seeni aye toogu, si beureubi daloo kaay, gudi, ak aye lampu yu taak, beureubu khonkhu, am lu nete, am lu weekh ak lu buleuh.

Juroomi nit, nyelenti goor, ak ben jigeen, nyu nuroole lunye sol, aye yireh yu nyuul, tiyeeh daraapooh Gambie bi, daraapooh bi coloor yusi neh moy xonxu, weekh, buleuh, weekh, werta, nyi nitaalu si biit estaat, estaat bu am aye bang yu weekh, ak buleuh.

Jurom benni bal kat yu gór ñi daw di waneh sèèn kontanteh jél sèèn loxoyi di dat ci sèèn nopuh yi ci estat bu am ay bang yu netteh ak ay benna benna nit.

Nyenti xale yu nekk si pindi tenn. Nyett nyu goor ak kenn ku jigéen. Ku goor ku makki munge yurdo ci biir tenbi. Sol mbub mu orange am lu verta, Kennen ki sol mbub mu bula am lu weex , lu nyul, ak lu nette ak tuboy ju orange. Kennen ki sol mbub mu weex, jigéen ji sol mbub mu am lu xonxu, ak bag bu nete ak goj, buy wachi ci biir tenbi.

Ay jumtukai daag kat painturr kat ak masoon si juntuwayi amna si ab painturreh kai marto am kele am yemalekai mool am bende kai am kanag.

Pééri jaru nopuh bu nekk am péér , nit tiyèh ko ci ap baramam.

Njaari Oohtor yu topulanteh, bu cii kanam bu njull la nju takal kor drapeau bu nehteh bu UDP cii kanam, am njarri nit nju neh cii kanam ki dawal ak kenen ki sol yu nehteh, am gorre gu takhaw sol yehreum bu nehteh ak mbahanah bu nehteh, yehkeuti lokhom bum torlol nopam bii, bu cii ganaw oohtoh bu cii ganaw, oohtoh bu nehteh la, amna haleh gorre bu sol yehreh bu honhu bui daw tohpu cii kaw oohtoh bu njull bii.

Xenteh kay bu cigom ñi tek ko ci kaw karo bi.

Palat bu mak bu am ñénti palat yu ndaw yui wèèx yun xajaleh. Benna palat bi def ranxa benen palat bi def sóósi bulet benen palat bu ndaw bi def maafeh benen palat bu ndaw def ñénti doomi lemon yu werta.

Meboul li taka dèrr bu sol dalli buxs ak yirèh soldar ak mbàxna benna loxom bi mu yekati ko ak ñaari baram yi topuci baram ndeyam benen loxom bi mu fob ci xalèh.

Palat bu ndaw bu wèèx def maafeh ci benna koteh bi, maafeh yapu def ci benin koteh bi padang, padang bu wèèx.

Butti tasèkai xibar bi di Standard mo fasal ci xatam bu njak am pa bu sol xaptan bu bula ak ay wèèr ak mbàxna mu sokola ak am ñuul ak ay bindi yu xonxu.

Pééri dalli carax yu gór yu ñuul am ñetti teré yu wèèx ak ñénti teré yu ñuul.

Xalèh bu gigeen bu sol rubu bu werta am lu ñuul takka mandarga katulik di rèèh di wax ci tapla la bi ay bindi yu wèèx.

Kartongi mbiskit, bu yolet, def aye mbiskit yu yolet, am aye bindi yu weekh, am nyaari doomi mbiskit ak benh xapit, yu sokolaa.

Taireh, bu buleuh, am aye, putu putu yu buleuh, neteh ak doom tahal, ak bindhi yu doom tahal, yu liir neh, hope for today, yakaari tay.

Ap dèseh bu firdel nuñ dañ ebeh sun ma'am yu ñuul yi sa waxtu jàam ya ngi balen tubab yi di ebeh fii ci ay gàl dallen yobu ci rewu tugal.

Bunti taseh kai xibaar bi di standard mu fesal si xetam bu ngeh netalu Yaya Jammeh kofi nekun president Gambia mu sol yereh yu weex sol mbahana yu weex am ay benda yu xonxu yui freden nee APRC nyu neh alaal li Yaya Jammeh yun jeel andut tak yuun.

Montorri oór am lu wèèx, tek ko ci morsor bu wèèx yi gigeen ni di taka seen loxoyi .

Ñaari xaleh talibeh yu ndaw ñu xool ci ap terreh ñu sol lu wèèx am ku bula lu gór ak ku gigeen.

Beureubu najaa bii, nyunaan YouTube, ta muy daf aye fiim, aye video, mandar gaam bi, am bindi yu nyuul, nek si ganaaw lu weekh, ak lu xonxu, ak putu putu bu weekh.

Pechi gach bu am tanka yu siiw te gudu, mu am lu weekh, am lu niol, amm gamegn bu gudu.

Marche yi am ay jumtukai yi tubabi gann yui nyow si reew me di yiteh woo yuse mel nee ay yereh chosan ay yeta ay chaha chosan ay njara ak yeneni bagass jaay kati tog kuneka si kanam palac sam.

Ap togu togu bu weex nyugi ameh ay tanka tanki weng nyu weer ko si ap panta.

Ay Otto traktor yu am dolleh yi defarr tali, di dèrr tali bi mu talli tey nexa jarr ñu topu lanteh di ligeey tali bi.

Ab toubab, toubab bu jegain sol muba bu oyuf bu weehe ak sepu gu njol tonke de rabou serr neet ku njol ku goor deku wan muge rabeh weah yu weehe am yu bluelo yu neka se kanam.

Bunti tasu kai xibaar bi di standard mu fesal si xetam bu ngeh ap netal gorr bu sol koss li batim bi la mo am ay binda yu xonxu si angale yu ferden neh Jammeh dinen ko japa si agsi si rew mi ko wah ay cado yuyu moi AG bi.

Buttel yi buwaso buñ bindi fanta ci bindi yu bula mu netteh am lu xonxu ak lu wèèx dèf dèseh ananas ñu bindi ci pineapple.

Nyatti takeder yu palis si Gambi nyu sol sen yire yu bula bula bu nyuul, sol ay mbaxana yu nyuul am mandarga palis bi, nyaar nyi def nyaari belta yu am drappo Gambi, xonxu, weex, bula, weex, werta, kenne ki rangob ab raaya bu xonxu, nyaar yi boxu ay bante yu ndaw, yakati sen loxo yi di salut.

Jekerr ak jabarr sul goor bi sul yereh yu wekh ak mbakhana bu chocola gachi jabarr bi mu sul yereh bu xhong khu am aye perr yu wekh si luxho bi ak si kuteh ndigi bi

Gorusi bindeh kai yu werass mu neka fukak nyarr si lim mu amlu nyull ak lu xhong khu si bopam bi ak aye binduh

Ap mandarga bu bank bi ñi nan trust bank mu am ñetti bindi yu wèèx am lu bula ak lu netteh am lu wèèx ci ganaw ngi.

Werri jarrou noppou you wiss deff ci Cartons bou weck am bendou you barri yong lonkou ci jarro yii jarrou yi color bou borre

Ay taabul yuñg tek wërële ko, ay bañg i fotoor, yu am yu nétte, am yu sokolaa, sokolaa bu ñorrut, am lu werta, am ñegenaay yu Taabul yi ñu lal si malaan yu weex. Si kow taabul bi ñung fa Tek ay palaat yi weer, tek morso bu weex, ak tek paaka, ak ay kuddu ak kaas i weer, ak fuloor, ay fuloor ang si ganaaw tam

Keut tasu kaay xibaar bii di standard, mo feuseul si xeudeum gu njak, ab jigeen, ju sol yireh bu buleuh, buleuh bu nyuul, def kaal gu nyuul, def si aye bind angale yu xonxu, yu firndel neh, tuuma njie dina jonganteh, si parti bii di PPP, pur kuy nek seen njiit, wara xachoo njiitu reewum Gambie.

Kertu tasukaay xibaar bi de standard, mo feesal si xatam bu jankk ab nitaalu goor, goor gu sol bu nyuul, am ay binde Angale, bine yu xonxu, yu firdeel ne ab kurel gunj tere ab neekam, nyuy laace ay sanee karte si weer septambur.

Ay xalèh talibeh yu nekka ci sèèn barabu jangèè kai tóóg ci sèèni tóógu wèru ci tabull yi. Sol ay yirèh jangèè kai yu bula am lu wèèx, am na Kenna ku si neh ku solut ci yirèh yooy way sol yirèh bu ñuul.

Ap tabul bu chocola la nyu tecksi naari tereh bu wertax am lu bulo teck sen kaw ap xombo tabul bu nu teck ko si muket bo wertah ay bang yu xonxa am lu nuul neka si pegi tabul bi.